Omambakumbaku ogo Iiyenditho mbyono yili ya simana unene ngele ta shiya muunamapya. Ohaga longithwa oku nana iilongitho oyindji ngaashi, iipululo nenge pamwe omashina gokuteya. Oha ga pulula evi , no kulilunga nawa eta ga lungilemo uuhoho nokushi ninga oshipu kaakuni ngele ta ye ya kune epya .

Ombulungombe nenge tu tye ombulu oyo ongombe ndjoka ya shitwa kaayina ooniga, yo oyi sinde omwimvo dhondjala, ngele ka kuna omuloka gwagwana ongombe ndjino i to adha dha sa odhindji ashike odhi shi oku hupa pondjala, odhina onyama ombwaanawa yo ohayi landithwa.

Omatemo gokupulula shino osho oshikwamashina shoka shili sha simana uunene muunamapya. Ohaga longithwa okupulula iikunino, omapya gokomikunda nenge pamwe ofaalama. Ohaga nanwa ne komambakumbaku nenge koonani. Ohaga lungu evi nawa lyo livule oku kunwa.

Omamboga ogo oludhi lwiikwamboga mbyono hayi kunwa miikunino iinenenene yomoshilongo, ngono haga longithwa oku teleka osopa, go natango ohaga tumwa koositola oonene hono omunafaalama mwene gwoshikunino hega landitha kooyene yoositola, yo taya ka mona mo oshimaliwa, ye naye ti ilikolele mo wo.

Eshina lyokulima omwiidhi olyo oshilongitho sha simana unene muunafaalama nenge pamwe momagumbo. Eshina ndino ohali longithwa okulima omwiidhi momagumbo ,moohofa nenge pamwe pomahala gomatalelo po nenge gomavululukilo. Ohali vulu okulongithwa moosikola okuopaleka oohofa dhoosikola shono shili wo hashi hupitha ethimbo oshoka omuntu itaka longithawe etemo.

Oondjima oyo oshinamwenyo shono hashi adhika mokuti, momithitu nenge moondudu. Oondjima odhi hole momamanya, dho natango oha dhi hupu mokulta iikulya mbyoka ye ekelwahii nenge wo mbyoka hayi zi komiiti. Ohayi kwiinine uundjimwena wayo kombunda yo ohayi ende tayi matuka.

Ookahadhagumbo nenge tu tye oondjuhwa oyo iinamwenyo yomegumbo mbyono hayi tekulwa kaanegumbo. Ohayi pewa iilya nenge oontanga dhoongala oonshunga niikwawo wo oyindjiyindji ya nika oonkenya. Ohayi pewa wo omeya yo yi vule okuvala nawa omayi gawo.

Omatama ogo oludhi lwiikwamboga ngono haga kunwa miikunino ya yoolokathana yomoshilongo ngele iinene nenge pamwe iikunino iishona .Aanafaalama nenge aanamapya mbano ohaya kunu nee omatama gawo taye ga likola ngele gatiligana nenge ga tulako omatama ganinge omanene yo yeke galandithe kwaambono haye ga landa.

Onyanga oyo oshikwamboga shoka sha simana unene muunamapya, oshoka ohashi longithwa okutelekithwa iikulya oyindji. Ohashi longithwa wo okutulwa mokambiga konyama nenge komweelelo. Onyanga ontiligane oya simana, oshoka ohayi vulu okutulwa kohi yuupadhi wuunona ngele okanona ka ku uvite nawa nenge yi liwe komuntu ngele oku na omukolo.

Ethimbo sho tali lunduluka iinima oyindji otayi lunduluka, noonete shokukwata oohi oshowo. Ngashingeyi aantu ohaya landa uunete mbono hawu kwata ohi ngele ya piti po, tayi kanyatele ko. Uunete mbuno owuna uumbululu mono hamu kwatwa komangumba goohi, nohi ohayi idhingile mo na ihayi zimo we. Ohashi hupitha ethimbo oshoka omuntu ita ka nana we onete.

Ombahe oyo oshinamwenyo nenge tutye oshiyamakuti shono hashi kala mokuti momiti omile ohayi hupi mokulya omafo gomiti omile noshowo okunwa omeya gomomadhiya nenge mothithiya. Oshinamwenyo shoninga oohupi nomagulu omale oshina ondapo nenge hayo nana sho oshina oonkondo.

Eshisha osho shimwe shomiisimani nima yomegumbo lyOshiwambo. Mono ngele egumbo ka li na eshisha nena ohali talwa ko lyaananyalo lyo olyaantu kaayena oonkondo nawa. Eshisha ohali pungulwa nee iilya lyo natangobohali holola etumbalo unene mOwambo.

Ongombe yombalamana oyo ongombe ndjono nenge tu tye odho oongombe ndhono hadhi munwa nadho kaanimuna nenge kaanafalama. Oongombe ndhino ihadhi tila ondjala dho ohadhi piti mo methimbo lyuulumbu. Ohadhi li omwiidhi kehe nenge omu kukutu. Dho natango ohadhi vulu ku hupa pethimbo lyuumeya uushona shona lela. Odhi na onyama ombwanawa.

Uuna omvula yaloka nawa nevi lya mona omuloka gwagwana. Ohayi nenitha iimeno mono mwakwatelwa womwiidhi gwiimuna. Omwiidhi oha gu palufa iinuma ngaashi, oongombe, iikombo, oonzi, uundongi, oonkambe niikwawo oyindji yindji hayi munwa nayo. Iimuna mbika ohayoondoka nawa komalutu.

Oshikunino shometala lyomahalasa. Osho shimwe shomiikunino mbyoka yasimana. Oshoka muno omeya ihaga zimo nuupu. Wo natango uupyu ohawu kwatelwamo komahalasa. Iimeno ohayi mene nawa yo ohayi mene wo pethimbo. Ohashi hepekitha woo noneya oshoka ihaga kala nana taga pumbiwa olundji.

Omukalo gwoku tekela iimeno pamukalo gwefundja nenge tutye gwomeya taga kunguluka inaga uka ashike poshimeno taga zi pombanda. Ogwo omukalo ngoka hagu longithwa kaanafalama oyendji unene mbono haya munu nolwiishi. Aanafalama mbano ohaya tekele omeya ga kale geli moondjila opo olwiishi lu vule oku mona omeya gagwana.

Omahala gokooha dhefuta nenge tutye komunkulofuta ogo omahala omawanawa lela nokutalelapo. Ohaga nana aatalelipo nuuwanawa wago nuushitwe wayooloka. Ohaku adhika omamanya ogendji guuwanawa wululila. Omamanya gomaludhi nomaludhi, ko natango omakuthikuthi ohaga monika nawa.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shomegumbo, shono hashi kala momagumbo mono mwa kwatelwa ondjuhwa onkiintu ha ku ti onkadhindjuhwa osho wo ondumentu ndjono haku ti ekondombolo. Oondjuhwa ohadhi kala kiikuku hono hadhi pelwa ko omeya niilya nenge iikulya yoondjuhwa, ko oko wo hadhi valele omayi gadho nokutekulila uuyuhwena wadho.

Omulamba ogo ehala lyoku kungulukila omeya ndyono lyaningwa po komeya go gene. Ogwasimana oshoka ohamu endele omeya okuthika komilonga dhayoolokathana. Omulamba oguna woo uuwinayi oshoka ohagu holama oombudhi naantu mbono inaaya hala okwiilongela yo yene.

Oonduli odho iinamwenyo mbyono hayi adhika momuthitu ohayi adhika wo momahala gokutonatela iinamwenyo nenge tutye miikunino yiinamwenyo. Oshina othingo onde nooniga oonshona ohashi nu omeya moothithiya nenge momadhiya.

Olufuko oyo ohango yopamuthigululwakalo yAawambo ndjono hayi ningilwa kUutapi hono aakadhona mbono yeli pethimbo lyokakondampweyu haya yi yaka fukalekwe. Mokukafukalekwa muno ihaya pewa aasamane, ashike ohaya patululilwa ondjila yoku ka ninga aatungagumbo.

Uuyuhwena woku muna nenge woku landitha owo uudhilona woondjuhwa mbono hawu tendulwa momayi haga tendulwa komashina goku tendulitha . Uudhilona mbuno ohawu tekulilwa miikuku yoku tekulilwa uuyuhwena mono hawu pelwamo iikulya oshowo omeya hawu pelwa muunima muunima wuunayilona woku petha oondjuhwa.

Ompanda oyo oshiyamakuti shono hashi adhika miikunino yiinamwenyo nosha gamenwa paveta. Kapu na omuntu e na uuthemba woku yi dhipaga, ongele shila a pula epitikilo. Ohaku zi o ayego ngono hag alandithw apondje yiilongo koshimaliwa nenge kondando yi li pombanda yo ohayi yambula po lela eliko lyoshilongo.

Uuyuhwena owo uudhilona woondjuhwa mbono hawu landwa kaanafaalama oyendji nelalakano lyokukamuna nenge tutye olumuno. Ohaye wulanda nee yo yeke wulandithe ngele wakoko kondando yivulithe pwaandji yalandele uuyuhwena. Uuyuhwa mbuno ohawu paluthwa mokupewa iikulya yagwana nosho wo omeya gagwana nopehala lyawo ohapwoopalekwa.

Okumuna oohi oshi li oshinima sha simana unene moshilongo shetu shaNamibia, oshoka aatekuli yoohi mbano oyeli haya monomo nenge haya likola mo iiyemo ya gwana mbyono haya longitha okupalutha omaluvalo gawo noshowo okuya kwathela moompumbwe dha yoolokathana. Ohaya longitha woo iimaliwa okutekula oohi dhino nokudhi ningila nawa mpono tadhi kala. Moohi aantu ohaya mono mo iitungilutu mbyono hayi ya kaleke ye na uundjolowele.

Okuyula oohi noonete oshili sha simana unene maantu oyendji yomoshilongo uunene tuu mboka taya adhika komahala gokomiikunda. Aanamukunda ohaya hupitha oshimaliwa okulanda omweelelo, oshoka ohaya ka landa wala oonete lumwe momvula, yo taya kala ne taya yulu oohi dhawo momilonga shoka hashi ya etele iipalutha oyindji yo taya vulu nokudhi landitha.

Omukalo nguno gokutekela iimeno taku longithwa ominino dhono dha tsuwaala uumbululu mpono pwakuna iikwamboga, oshili shasimana moshilongo shetu Namibia oshoka otashi hupitha oshimaliwa oshoka aantu itaya futuwe lela omeya ogendji iimeno mbino otayi longitha uumeya uushona, sho natango oshili tashi hupitha ethimbo oshoka omuntu itaka kuthawe okakopi nenge eketitha lyokutekelitha ashike oha patulula kopomba ndee takuzi uumeya mbono tawu tekele iimeno shampa wagwana, ye otapa ko.

Oshiketitha shoku tekelitha iimeno oshili sha simana noonkondo oshoka ohashi hupitha omeya. Sho natango ohashi tekele omeya gu ukilila kiimeno. Ohashi tekele uumeno mbono uushona nenge iikwamboga. Uumeno mbono opo wa kunwa itawu vulu oku tekelwa no munino, ohawu tekelwa nduno no kaketitha hono wo tawu vulu nee oku koka nawa nethimbo

Aanamapya oyendji muuyuni ohaya longitha omukalo gokuhupitha omeya, ngele taya tekele iimeno yawo. Ohaya kunu uumeno wawo wu ukilila naanaa puumbululu mbono wa za momunino ngono omushona gwa za momunino ngono omunene gwa za kopomba nenge kowili, shono hashi hupitha omeya. Uumbululu mbono wu li kuunino uushona ohawu tekele omeya gu ukilila poshimeno.

Uunafalaama wokukuna iimeno metala owa simana moshilongo shetu shaNamibia, oshoka otashi hupitha wo noshimaliwa okuuhala aantu taya kunununa, oshoka iimeno oya sa po komutenya. Taya kunununa ishewe nena ngele oya kunwa metala, ohashi kwathele okukwatela mo omeya shi tayi tekelwa oothayila ohadhi etele wo iimeno uupyu shono hashi kwathele wo ngele iimeno tayi ningi iikulya yawo yoyene kaayi se po.

Embakumbaku olyo oshiyenditho shono hashi longithwa muunamapya shono hashi longithwa okunana iilongitho mbyono hayi longithwa moshikunino nenge momapya. Ohali nana iilongitho ngaashi okakunitho eshina ndono hali kunithwa, omatemo gokupulula, omatemo gokuhelela lyo natango ohali vulu okulongithwa oku nana iiyenditho iikwawo ngele ya dhamena nande omenono.

Oshimeno showelwitchia mirabilis osho oshimeno shono hashi adhika mombuga yaNamib shi na ashike omafo ge li gaali, sho oshi na omidhi omile dha ya muule oku ka adha omeya gokohi yevi. Oshimeno shika ohashi kala ko uule womivo odhindji tashi hupu ashike moshimuke sho osha simana moshilongo shaNamibia, oshoka ohashi ashika pevi lyoshihako shaNamibia. Ohashi hili wo nokunana aatalelipo moshilongo.

Omiti dhino ohadhi adhia mombuga yetu yaNamibia nohashi nana aatalelipo oyendji ongele okuza meni lyoshilongo kiitopolwa hogololo ya yoolokothana okuza kondje yomafuta. Aatalelipo mbano ohaya gwedhele keliko lyoshilongo oshoka ohaya etelele iimaliwa yo ohaya nana wo aatalelipo aakwawo nohashi tula oshilongo shetu pombanda muuyuni.

Omatama ogo gamwe gomiikwamboga mbyono ihayi hepitha oonkondo nenge oshimaliwa shomuntu. Omuntu ngele okwa landa omatama ge ngano e ta kutha mo oombuto nenge pamwe a landa oombuto e tedhi kune ta tula po uuhoho nawa e ta kala te dhi tekele. Kehulilo hwiyaka shi tashi ke ya ketewo oha ka teya nawa, oshoka omatama ngono ohaga ka tiligana nawa go tage mu pe nee oshimaliwa nenge tage mu etele iiyemo go otage mu pe iikulya natango.

Omakende ogwo oohi dhoka dhinauundjoloele noha dhi gandja iitungilutu oyindji kakwashikwana. ayuli yomakende nenge amuni yagwo oha longitha onete oku dhi kwata nenge okudhi yula .onenene oku dhikwata nenge okudhi kwata nenge okudhi yula. ohadhi vulu oku liwa oontala nenge dha kukutikwa, dho naatango ohadhi vulu okulandithwa dhi etele omulandithi iiyemo